Eno meeza kungulu kwayo kuliku ebintu ebyendhaghulo nga era emeeza eno ya mbaawo kuliku ebyuma bikalimagezi bibiri, kuliku eraputopu n'eisimu, kwabaku ekitabo n'ebbairo n'egirasi eyo kunhwa era erimu amaadhi.

Luno luguudo nga lwa itaka, oluguudo luno lulimu ebityanka nh'agakonkokonko. Agakonko ago galimu amaadhi agandhi. Kumbali kwalwo kuliku ekizimbe kya MTN, baakisigaku langi ya kyenvu. Mu maiso gh'ekizimbe ghano ghaligho aba bboda. Abandhi batyaime ku dhi bboda dhaibwe.

Abasaadha abavubi bali kumbali okw'amaadhi g'ennhandha. Bapakinze elyato lyaibwe kumbali. Bali kupanga katimba kutega byenhanda. Baligho bangi baswika nhi mu ikumi.

Bino bimuli, ebimuli bino ebisinga bya mulisa era ebimuli bino kukyo bulungi aa.. aghagho ozira kyokoba kuba amazima go bulungi inho era bisikiriza osobola obitonera mwinho nadhala abemikolo nebagwa kubino, basobola okutimbira omukolo ghavagho nga onenya mutwe.

Guno omukono gwa musaadha guliku esaawa omusaadha ono ni bano bamagulu meeru omubiri gwe guliku ebiviiri.

Gunho muti gwa kimuli. Muti gunho mulungi era bwoguta mu luya lwo gusobola obonhesa amaka go obulungi. Ghaigulu ku kimuli kuliku endhuki. Endhuki yo yenhonhekezaamu mudhenhenhe mu bino ebimuli. Nh'ebimuli bino ebileka nga bifunhyemu kuba endhuki enho nh'eghasa ebimuli okusobola obala ebibala.

Bano basaadha bali babiri, abasaadha bano batunda ebibaala naiva kubye batunda mulimu obutundha n'emithungwa, obutungulu n'enhanha era obutundha n'emithungwa byo babirenze mubikutiya bafungizaku eitale, enhanha dhiri mubibbokisi obutungulu buli mukobo.

Omusaadha asutaime ku lwazi ali kulonda amagi ilala ilala bwata mu kaveera akeeru, buno bwe basibamu bbando ku maduuka. Omusaadha onho avaire esaati ya makono mampi n'engaito mu bigere.

Eno nnhandha kumbali kwaayo ghaligho elyaato kumpi ne eryaato ghe mereire omusaadha, omusaadha onho era alaga ni mwenhe lyaato lino, mu lyaato mundha mulimu obutimba era eryaato lino lya yingini.

Ensudhe eyairugala nhekula nheghola eri mu kibira yaziziigala mu maiso. Yegemye ku munhwa n'obwala bubiri, era nga bwoba toli mugumu ghamutima nga mwaganhainhe mu kibira... okola kakokola tondheka inhuma.

Omukazi ali mu lusuku olw'amatooke era abeese omwaana ku mugongo yetiika enkota y'eitooke ku mutwe. Ku mutwe asoseeku lulagala me yataaku eitooke.

Eryato lipakinze ku maadhi, eryato lino inhenhe einhuma gheri pakinze bakuba gho enkondho era mundha mulimu omusaadha ayemeraire mu lyato yegema kumugo kumbali okw'eryato liri ku maadhi.

Embuzi dhiri kutambula nga dhiva mu kibira dhiira eno mu luguudo, embuzi dhino mulimu endheru, ne'ndhirugavu ne'dhe bibala ebimyufu ne'byeru, mulimu enhume ne'nkazi.

Kinho kibuga era kirimu ebizimbe bibitirivu ,ebizimbe ebisinga bisereke bya mabati ebindhi bya matafali, ebindhi bya bikondho nha itaka. Ebizimbe binho biri ku lusozi sozi ghansi ghabyo basimagho maalamu era ghaligho ekiinha.

Eno tawuni ku dimu edha kulankulana, nho luguudo lwayo luli bbize inho lulimu dhi kamunye mbitirivu era edhindhi dhisimbye lunhiliri. Kumbali kwa dho kuliku akatale ka bano abatundhira ku nguudo era batundhira mu dhi manviiri.

Omusaadha omutunzi ghe kyalani aytaime ku katebe alitunga kyalani, omusaadha onho musaanhufu muzibu avaire egago ku maiso nhe enkofira ku mutwe. Ali tungisa ghuuzi ndhirugavu era ali nhe sawa ku mukonho nha kakomo ku mukonho kulala okwo okuli esawa.